Halkaani waxa ku dhagan Albaab oo labada dhinac janjeer leh mid waa janjeertiisa waa shababsabaq midka kalena waa sida kale asna kor ayuu shabaq kà leedahay iyo dhexda shabaq eh

Halkaan waxaa jooga halkaan waxaku soo kulme niman halkaan waxaa istagsan lapa nin midkaas waxaa uu xiranyahay shaati qalin iyo surwaal puluug ah midkaana waxa uu xiranyahy surwaal puluug waxuuna gacta kahestaa nin shaaticad xiran

Halkan waa yalo fananad iyo sanwal kalar kode waa gadud iyo cadan madow waxena surayin bar

Hakan waxa kasokulmay halkanwaxafadhiyo oday waxuna xiranyahaykofiy gerkiisa wagaduud waxuhesta tusbax waxu vgacant kuhesta caagbiyocafi waxuna garabka usaranyahay camamad shatibalu xiranyahay macwisbalug dhankaskalanwaxakajira oday kale oxiran okiyal oger gadud okofiyad wato